<hesitation> est ce que aɗa wawi artude seɗa <hesitation> no fannu paquet o so ari holno waɗi holno footi kilodji o waɗata traité <breath> <hesitation> deemowo sewo sewoji holno waɗirta vum ɗon henna <breath> pour dianggo so yanoyi e junggo baɗono Samba Guro ni henna <hesitation> non daña machine nde <hesitation> o arti aɗa <exhales> andi enen eɗen <clears throat> kewi peeje meɗen karallagal nani <noise> ko ni lawol wi kono non henna enen koɗo yooni hakkillaji men ɗo ɗon kaadi aɗa foori
ko non ko non aɗa andi kaadi no wirani tan * so tawi koo ko fudɗi kiloji nayyi faayi joyyi ɗum ne wawi waɗirede machine o saabuɗum ɗum ɗon * fungo mum jiida e fungo kaadi sewo sewo godɗo o
<clears throat> noddi guesse
ko ɗum ɗon noddi ko guesse <clears throat> ko wayno makkaji en
makkaji en
ko wayno samme en ko wayno feelaji en ko wayno gaweje en kala ko wiye céreale: fra ko ɗum noddi
wadde ɗo machine kala kutortoɗo machine ba sikki ɗon laɓi
eyyi ko wayno ko limtuɗen ɗo ina yiiɗa joni non joom sewo sewo

guesse sewo sewoji hay sinno woni des hectares <noise> awdi muɗum fotani e awdi makka
jiida
awdi makka joni kilo muɗum wawa fode ee
ala
<hesitation> guergueƴƴii
voilà se joni sa ƴeewi makka <noise>
<noise> eyy <noise>
biyeɗa ko hectare ina nawa kiloji nogass
<noise> eyyi
ha kiloji nagass e joyyi <hesitation> tawa non

ma sa gayni guitta eyyi kañum ne kaadi won kaadi no nannirta ɗum e machine biya aɗa waɗa hen ɗum ɗon ne kaadi

firti ko ma daña systéme <clears throat>
systéme no mbaɗirɗa ɗum kaadi poudare o kaadi nde wonno kaadi minen min baɗi ɗum koye juuɗe waɗaɓe formation donc sa are mum a arani pour sodde poudare o tan maɓe namde hol to baɗoy ta ɗum biya min de jinmi waɗoyde ɗum koye ɗum ɗo ɓe kalanma kaadi holno baɗirta ɗum e holno kutortoɗa ɗum ha mbawa kaadi yide hen hoore ma
<breath> ok mo namdal gongal
o ko <hesitation> fayi koy kaadi ko gotol woni hono Dieynaba <hesitation> Gueye to Dolol eyyi kanko ne kaadi o namdi <noise> kaadi ko sewo sewoji mabɓe ɓe jogui eyyi donc kaadi <hesitation> ko non namdal gongal ngal woni Aminata BA to Hounare Aminata BA to Hounare
téléphone o
eyyi ɗo Hounare kanko o namdi koo <hesitation> soɓe mbaɗi pépinière uji mamɓe ha paari toɓe lorayta to <breath> eɓe daña ton caɗele guilay moƴu en ha e waato en ha ko way non
Aprostar ne jogui ɗon gueɗal
eyyi ɗon * produit ji godɗi ni ina goodi ma en gartoy hen ma en garoy e jewtemen sewo sewoji kala nenɓe <noise> holɗi batteɗi ɗon <noise> kono kaadi hay <noise> Aprostar kaadi <noise> ina joogui kaadi gueɗal gonngal saabu ɗum joni sa ƴetti paquet tel Aprostar ma mo 10G a seeɗi ndondi ma <noise> kono e tolno e kiloji joyyi <breath> ha kiloji sappo ndondi a irti hen paquet Aprostar o hawo irtima e ndiɗon ndondi a fulli <hesitation> jirguiti palang ɗo podɗa tutoyade ɗo a <hesitation> irtodirimo hen ma won kaadi ko walitma ɗon eko faate ñamon <breath> kono kam ton kaadi ina waɗi kaadi produit ji kaadi spécial ɗiɗo <breath> ko ɗin poti waɗoyde ton <breath> ɗinne kaadi ma en gartoy ton kaadi e jewte yesso pammi nenɓe kaadi haɓe paam <noise> <noise> eyyi <noise>
bed sikki ko ɗum vo wonno namde kebnoɗo bissimila <hesitation> <hesitation>
namdal moftal coñadi
moftal coñadi ne jogui ɗon gueɗal
eyyi moftal coñadi Aprostar ala ɗon gueɗal
ala gueɗal parceque ko ko posone
eyyi moftal coñadi yiɗa ko fawru ma ɗu fawru ma ɗo jidɗa moftude hadema nannude ton gawri ma ya ƴew produit baɗa traité fawru ndu ko wayno DELTA métrique walla ko wayno produit ji kaadi leƴƴi baɗi non jididar e wajiɓe ɓe pompa fawru ndu ha para jonon pour mbawa hisnude guurama ka woni ko coñɗa ko emine jogui moftal gonngal ngal ganduɗa o o wattake produit chimique o wattake hay hunde te kala ko moftuɗa hen ina wawi wonde ɗon kutoroɗa ɗum duuɓi ɗiɗi duuɓi taati taw hay hunde heɓani ɗum ɗiɗon min bi ko sakuji <hesitation> sac de: fra de concervation ko sahuji ɗi ganduɗa ɗi biyate ko sac pixe ɗin ko sakuji mawɗi sac o omo nawa kiloji <hesitation> omo nawa barigal omo nawa 100k oɗon sac omo wonde perméable tati tekkuɗe sac perméable nanna hen perméable nanna e perméable perméable arti woni ɗon guilay ñebe ma non ha ee makka ma ha e <hesitation> kala ko wawi wonde céréale ma saa
<smacks lips> na wiɗi ton henna
sa sa fewni ɗum ha fewi nanna ɗum kabɓe ha tiɗa wonno waɗirte <noise> soɓe ɓattima min kaadi minen sakuji ɗi sa yeeyi ɗo établissement Kane et fils ɗo emin jogui ɗin sakuji sac o watta cons <hesitation> o nawata ko temedere kilos ko barigal <breath> moftatamo nonkoy nder fawru ma <breath> so nden yonti soɓe gari momin kalanɓe holno sac o hutorte <breath> aɗa waawi wadde e maaro ma aɗa wawi wadde henna aɗa wawi wadde hen ñebe ma mofrta ɗum hen wonanma ɗon moftere ha duuɓi tati kala nde jidɗa foof a habɓitate guitta ko cohluɗa ko
<breath> kaadi sa
sa gawi kaadi mbatta nder kaadi kabɓa hissat dañata caɗele <inhales>
moƴƴi bed sikki ɗo <smacks lips> <inhales> <clears throat> bandiraɓeɓe ɓeydotirima ɗo henna parceque koo <hesitation> hude nde ganduɗa henna e <hesitation> ina wodi no kewɗen wideni <inhales> henna <breath> en gari ee mayirɗe yewtere <smacks lips> nde keddoraɗen ko fodde hojomaji joyyi <hesitation> en baɗat goɓejir kono non ko adi ɗum ceerno Samba ɓe siki <hesitation> a dañi sago saabu won <hesitation> keɓadi e haala <breath> ko jinnoɗa yo <hesitation> yimɓeɓe kala e nder hen nde tawno ko onon goni tawti noɓe ɓe henna <breath> e holko mbawɗa tiguirigui timmitinde gollalgal kaadi
eyyi mbawmi timmitinde e gollal he ko won caɗele kewɗe cernajo o yettima hen ceeno kane i <hesitation> banggue hebloɓe sardiŋaji ɗi saabu joni ko saha sardiŋŋaji goto fo nana ina yiɗi wadde popiniére ne ƴewa holno awiri ko debbo o namdi ko o namdani ko adouna foof
foof
saabu won ɓe moƴu tampini won kaadi yitɓe awde ganda holno awrete eyyi kaadi ko <hesitation> no haldi ɗoo <clears throat> Aprostar o no mbaddata ɗum e donndi ni kiloji joyyi ɗi so dañama ɗum ina moƴƴi <noise> eyyi kaadi mono foof yo wat non kaadi ko awi ɗon lekki ko lekki lorateki kaadi ko ni gollirte kala kena fuuɗa no heblirte ni goto fo ne sohli hono baɗiranmi hono gassiranmi hono no oɗo waɗirani tan ko heddi ko nafoore nuwa kinini ne jogui nafoore eyyi nuwa kinini kecco o ne jogui nafoore eyyi ɗum ɗon ko hude ganduɗa kala jidɗo wadde hude yo watɗum kaadi golla ɗum kaadi taw nokku to woni ɗo kaadi tawa ko kañum gollani hoore mum daña hen kaadi karallagal
<breath> moƴƴi wadde <hesitation> min beltima

<breath> saabu wonata ko la continuté
%hm <hesitation>
eyyi woni jokkol <hesitation> yewtere fadare nde henna eyyi <hesitation> madɗo diofnu ɗen hande ɗo henna kaadi jokken <inhales> <hesitation> inchallahu rabbi <inhales> holko basiyto ɗa ko baynorto bandiraɓe ɗa walla kaadi holko cikkuɗa sa timmitino ko adi eɗen baynodira e minute goto
eyyi mi wiya bandiraɓe tan
numéro ma téléphone, aussi
<breath> Allah jaarama ɓe jaarama eɓen ene <hesitation> eɗen biyaɓe tan ma en dusɓe ma en duus koyemen e oɗo soño mo coyniɗen ɗo o natta wonde soño te fuɗɗima haɓata soño ko hebde awdi moƴƴiri haɓata soño ko dañde peeje kesse no ndeemirɗa awdi mbeɗa wiya on tan awdi heɓama <noise> kala waɗoɓe guesse ilneteɗeɗe hande doole ɗe foof paya koye guesse ilneteɗeɗe e périmetre uruguay boɗo wiya kala deemowo makka hande o e nder établissement Kane et fils makka hébride kesso puul nati ɗon nanɗon hande boɗomi moftiɗon ma won tonne nuji sappo makka nanɗon taw ko makka hébride jiida kaadi e awɗele goɗɗe eyyi sewo sewoji foof ari guilay bassalle ha e kala sewo sewoji maɓe cohli nane nane moftal men <inhales> donc kala jokkodirɗo e am noddikam e noddir guelam guel woni 77 541 63 67 kala caɗele ɗe jooguiɗa tan ko wiyate awdi <breath> jarani jomum ne ya Dakar jarani jomum 63 67 awdi cellundi ceniɗi ina wodi <breath> gondudi kaadi e garanti minen min jeeyete awdi min dusma e peeje min dusma kaadi ha conñal seɗa baɗaɗo e walo he <smacks lips> biɗo wiya yimɓeɓe kala dañɗo hen ñewre <breath> yo moftanam ñewre nde mami artu mi soda ñebe ɗe
<laughs> moƴƴi wadde bandiraɓe <smacks lips> sehilaɓe musibɓe tedduɓe <clears throat> ko ɗumɗo wonno ko min cuɓanino moɗon hande <breath> <hesitation> ummade e yamirore service commerciale: fra tawi ko hakkude mum e partenaire ruji mumen <music> ina wonde sygenta Aprostar <music> tawi kaadi koye dow ballodiral hono Aboubacry Kane établissement Kane et fils mo Agname Thiodaye ina wonde Samba Guro Diallo <breath> <music> eɗen gandi kankone ko APS mo Wourossogui <breath> en jetti en jaari dennagal rewnoɓe ɗo nodduɓe ɓe henna <breath> <hesitation> kaadi siftinde bandiraɓe henna kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe ko ɓuri labde ko henna wone namde ne wawi waddi <breath> 775416367 biɗen 775416367 karallagal tawngal Cheikh Gurane Kebe tawi ɗo kuccidir ɗen koy Mamadou Moussa Sow <music> kanko tamban no men kaɓirɗe kakidiɗe ɗe henna ene hufni halirde gam yettinande mon yewtere men nde henna <breath> ɓurée :framen service: fra commerciale: fra ko musiɗɗo mon Amadou Alio Sy <music> min dokka mon aadi e jewte paaɗe <music> bandiraɓe hen gone e dow jaam <music>